Zvakadini kunaka kuti munthu paunozwa kuti une hosha wotorumba ngetsoka dzako kuti uende kuzvibhedhleya, ngekuti kuzvibhedhleya vanokupe mutombo wotohinwa pona apapo paunenge wazwa mutombo.

Igwinyiso remene mene vanthu vazhinji vanobatwa ngehosha dzepabonde kubudikidza ngekuti vanenge vavata vasina kudzivirira zviro izvi zvinosisa kuhinwa kuzvibhedhlera.

Nyamashi unouyu tikaringira mukati menharaunda dzatinogara tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kubetserwa kubudikidza ngehosha dzakasiyana-siyana. Vantu vanosisa kuramba veihloiva kuzvibhedhleya.

Pane imweni mikuwo tinoziya teshe kuti hosha dzinosiyana siyana. Kune hosha dzinokonzerwa ngekuwata pabonde musina kudziwirira kana kuti dzinokonzerwa ngemhepo, uye hosha dzimweni dzinotapuridzanwa ngebesha.

Zvakadini kunaka kuti munhunje hunge weidzingwarira kubva kuhosha dzakasiyana siyana. Kuti ungwarire kuhosha dzepabonde kutosiyana naro bonde. Kana kudzivirira kwaunoita bonde

Munozviziya ere kuti mukati mwemutumbi wemuntu munobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana? Vantu vanosisa kuramba veivhenekwa, kuti vaonekwe kuti vangadai vasina hosha ere kuti vakone kuhinwa hosha dzakasiyana.

Mwaizviziya here kuti nyamashi unouyu tikaringira mukati mwendaramo yatinorarama tinoona kuti mune zvirwere zvakawanda maningi izvo zvinowisira vantu pashi asi ukaenda kuzvibhedhlera unopuwa mutombo.

Maizviziya ere kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu uye hosha dzinosise kunge dzaipera kubudikidza ngekumwe mitombo yakasiyana siyana iyo yatinopuwa muzvibhedhlera.

Mai zviziya ere kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu uye vantu tinosisa kudzi ngwarira kuhosha dzepabonde ngekuti idzi dzinobaauraya vantu.

Zvakanaka maningi ngokuti tiri mumuganga toona kuti hosha toirapa sei ngokuti hosha dzinosiyana siyana kune dzimwe hosha dzinotapurirwana kuburikidza ngemphepo kana ngeuchapa.

Hosha dzinosiyana kuti muntu wakadini kune hosha dzinokonzerwa nepabonde, hosha dzinokonzerwa nebesha koita dzinohamba mumbepo muntu otobatirawo.

Hosha dzino siyana siyana mukati mwe ndaramo dze vantu nekuti hosha adzibati vantu zvakafanana asi muntu ukabatwa nge hosha uno kurudzirwa kuti uende ku chibhedhleya ngekuti ndiko kwauno detsereka.

Munozviziya ere kuti mundaramo mwedu hosha dzinosiyana siyana uye vantu tinosise kudzivirira hosha dzakasiyana siyana kubudzikidza nekuenda kuzvibhehleya kona uku kwatinopuwa mitombo dzakasiyana siyana.

Mukati mendaramo yedu tinowona kuti hosha dzakabawanda maningi. Uye hosha tinosisa kurwisa kubudikidza ngekuyenda kuzvibhedhleya, khona koko kwatinopiwa mitombo wekuti tihhine hosha.

Dzimweni hosha dzinobata antu dzakasiyana siyana asi muntu ukafungira kuti une hosha pona pauri unosisa kuenda kuzvibhedhleya ngekuti hosha ukasahinwa pane mukuwo unokona kufa.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti hosha dzinosiyana-siyana, mukati mwendaramo yedu, uye vantu tinosisa kungwarira utano hwedu kuti tidetsereke. Izvi zvinoita kuti tidetsereke, mukuwo wakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene mene hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo dze vantu uye hosha dzinosisa kudzivirirwa kubudikidza ngekushandisa mitombo yona yatinenge tapuwa mukati mwezvibhehleya ngekuti mitombo iyi inoshanda.

Hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu ngekuti kunehosha dzebesha koita hisha dzinokonzera hee kuti muntu ave kupera simba mukati mwenyama dzake asi dzinosisa kurapwa kuzvibhedhlera.

Dzimweni mukuwo tinoona kuti kune hosha dzino tapuridzwana kubudikidza ngemhepo hosha idzi dzakabaishata yambo nekuti dzinouraya kakurutu uye tinosisa kudzivirira ngekupfeka hembe dzeku dzivirira.

Zvakabanaka maningi kuti muntu Pabozwa une hosha otorumba kuchibhedhlera kundohinwa izvi zvinodetsera kuti hosha isaramba Ayeikura mukati mako usina kuhina.

Ngeumweni mukuwo teshe tinoziva kuti nyamashi vantu vanosise kunge vane hutano hwakati hwee kuburikidza ngekuramba veihloiwa, uye kubudikidza ngekumwa mvura yakachena, kugara muntaraunda mwakachena kuti mwakaa.

Ngeumweni mukuwo tikaningira tinoona kuti mukati mwentaraunda dzatinogara, muntu weshe une kodzero yekuona utano hwakanaka, uye kunge eimwa mvura yakachena kuti asabatwa ngehosha dzeshe-dzeshe.

Mukaringira nyamashi tinoone kuti mukati mweupenu muntu weshe unosisa kunge eiwane mvura yakachena kuitira kuti utano hwake hurambe hwakagwinya izvi zvinodetserahe yaampo kudzivirira hosha.

Ngeumweni mukuwo teshe tinotoziya kuti zvibhedhleya zvinenge zviri muntaraunta iri pasinde nesu ngeiyi ndaa tinosisa kuti tikazwa panopanda totogima kuchibhedhleya.

Ngeumweni mukuwo teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu muntu weshe unosisa kunge eimwa mvura yakachena. Mvura yakachena inoite kuti muntu asahudha, muntu asarwara-rwara.

Zvakadini kunaka kuti muntu njee unge weidetsereka maringe ngeutano hwakagwinya? Kuti muntu uve nehutano hwakagwinya hunge weifundiswahe maringe ngezveutano hwakona.

Waizviziya ere mudikani kuti nyamashi unou utano chiro chakakosha maningi uye muntu weshe unekodzero kuona hutano hwako kubudikidza ngekunohloiwa mukati mwezvibhedhlera wotodetsereka ponapo.

Igwinyiso remene-mene, teshe tikafundiswa maringe ngezveutano , tinodetsereka kakurutu ngekuti tinenge toziya, kuti tikabatwa ngehosha tinosisa kunanga kuri pona pachiri nemukuwo.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti vamweni vantu vanosisa kudetsereka maringe ngezveutano kubudikidza ngekuenda kunohloiwa mukati mezvibhehleya. Kuzvibhehleya vanofundisawo vantu kuti ukaona weirwara zvakadai unosisa kudai.

Kuzvikora kunofundiswahe varumbwana kuti vaziye maringe ngezveutano, uye vantu vanosisa kupuva mvura yakachena mukuvo dzeshe. Kuti vave vantu vaneutano mukuvo ngemukuvo.

Igwinyiso re mene mene vantu vanosisa kuona mvura yakachena mukati mwe muganga yavo ngekuti izvi zvinoita kuti hosha dzi dzivirike mukati mwe ndau yavangadai vari voto pona.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramu yedu vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekuwana mvura yakachena izvi zvinodzivirira hosha dzakawanda maningi dzingada kurwarisa vantu.

Nyamashi unowu tinoona kuti utano hwakakosha maningi kunyanyanyanya hutano hwengonxo ngekuti ndiwo unoita kuti muntu akwanise kugarisana nevamweni mundaraunda izvi zvinodetsera yambo.

Igwinyiso remene mene utano hwendlondo hwakakosha maningi mukati mweupenyu hwemunhu ngekuti hutano uhu ndihwo hunokomba munhu kuti unokona ere kushandidzana nevamweni zvakanaka mukati mwentharaunda yaanogara .

Nyamashi tinoona kuti mukati mezvibhedhleya ,munoshanda vantu vakasiyana-siyana. Vantu vanoshandemo, vanenge veyitoziya maningi ngezvemutombo dzinotengeswamo mukati mezvibhedhleya mona imomo.

Zvakanaka yambo kuti vantu vazhinji vaende mukati mezvibhedhlera Kona uko kwanodetserwa kubudikidza ngekuhloiwa ngazi yawo woronzerwa kuti vangadai vane hosha iri inopona mavari.

Mukati mendaramo tinoona kuti zvibhedhleya zvinosiso kunge zviri pasinde nendau dzatinogara. Ngekuti izvi zvinoita kuti antu asahamba mimango mikurutu saka zvibhedhleya mundau.

Muntaramo tinoona kuti vantu vazhinji vakarwara vanoenda kuzvibhledhlera uye vakaenda kuzvibhedhlera vanosise kuhloyiwa ngazi yavo kuti vazoronzerwa kuti vangadayi vane hosha iri mukati mwemutumbi wawo.

Ngendaa yekuti zvibhedhleya zvakabawanda maningi, tinoona kuti vanhu vazhinji vanodakarira kuendeyo kuti vazohinwe hosha dzakasiyana siyana mwukati mwendaramo yavo uye zvakanaka izvi.

Tikaringira nyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya munoshanda vanthu vakawanda wanda vanosanganisira madhokodheya awo vanotihina koita vanamukoti awo vanotipe mitombo yekumwa.

Muzvibhedhleya tinoona kuti vantu vazhinji vanoendamo ponapo paanenge varwara ngedenda rakakura maningi, asi vanosisawo kuendemwo kofundiswa maringe ngezveutano.

Igwinyiso remene-mene, tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu tinopona nekuenda kuzvibhadhlera ponapo patingadai tawirwa ngedambudziko, hino vantu vamweni vanosisa kuenda kuzvibhadhlera kohloiwa.

Zvakadini kunaka muntu ukarwara woto rumba ku chibhedhleya ngekutu we ku zvibhedhleya vanoku detsera ponapo paunga dai wazwa nyama dzako dzeyi panda ku zvibhedhleya kuno batwa vantu zvakanaka uye ne ruoko rwakanaka.

Igwinyiso remene mene mukati mezvibhedhlera ndimo matinoona kuti vantu vazhinji vanoendamo kudetsereka kubudikidza ngekuti vanenge veida kuhinwa hosha yakadini inenge iri paavari.

Tikaningira mundaramo yedu tinoona kuti tinosisa kuramba teiita ushamwari nezvibhedhleya. Ngekuti kuzvibhedhleya vantu vanodetserwa kuti vakunde hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo dzavo.

Mundaramo mwatinorarama tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kodetserwa mukati mwezvibhedhleya nevantu vakaita semadhokodheya ndivo vanenge veiti detsera kuti tikwanise kuhinwa hosha iri patiri.

Igwinyiso remene-mene nyamshi tinoningira kuona kuti mukati mezvibhedhlera vantu vanoshandamo vanonakirwa maningi uye vanosisa kutidetsera patingadai teida rudetsero kubudikidza nehosha inoita kuti nyama dzedu.

Tinoningira kuti mukati mwezvibhehleya vantu vanoenda kunohinwa hosha dzakasiyana-siyana uye kunohloyiwa ngazi yavo kuti vangadai vakachagwinya ere mukati mwenyama dzavo. Izvi zvinobadetsera yaamho.

Igwinyiso remenemene teshe tinozviziya kuti mukati mwezvibhehleya amusisi kupinda vana adodori pavanoenda kunoona vantu vanorwara vanosisa kuramba veigara varipabanzi ngekuti kwai vanozobatikira zvirwere.

Dzimweni mukuwo tinoziya kuti vanhu vekuzvibhehleya vanohamba veifundisa maringe ngezveutano hungadai hurimwo mukati mwevantu uye maringe ngezvehosha kuti dzinodzivirirwa sei.

Mwaizviziya ere kuti vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano kuti vadetsereke ponapo mukati mwendaramo yavo kuburikidza ngekuti vanenge veiziya hosha dzakasiyana-siyana.

Maizviziva hre kuti vantu vanosiswa kufundiswa maringe nezveutano mukati mentaramo yavo izvi zvinobetsera kakurutu kunapo muntu paanenge achinzwa hosha.

Igwinyiso remene-menene teshe tinoziya kuti mukati mwezveutano vantu vanosise kudetserwa uye vanosise kufundiswa maringe ngezveutano kuti vagare vakagwinya mitumbi wavo.

Ngeimweni mikuwo tinoona kuti utanochiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yevantu ngekuti hutano hunoite kuti vantu vazhinji vapfurumunde kubudikidza ngekufundiswa maringe ngezveutano.

Mundaramo mwedu tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhleya kofundiswa maringe ngezveutano izvi zvinodetsera yaambo kuti muntu unogara akagwinya kubidikidza ngekuhloyiwa.

Mwaizviziya ere kuti nyamashi unowu, vantu vekuzvibhehleya vanohamba veimbofundisawo vamweni maringe ngezveutano. Izvi zvinobaadetsera kuti muntu akawirwa ngehosha unoziya pekutangira.

Mwaizviziya here kuti nyamashi unowu vantu vanohamba veifundiswa maringe ngezveutano ngeantu ekuzvibhehlera izvi zvinobetserwa yaamho ponapo patinenge teida kubetserwa kubudikidza nekufundiswa.

Mwaizviziya ere nyamashi kuti vazhinji tinosisa kudetserwa kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhlera kunohloiwa maringe ngeutano hwedu, apa ndipo panobva kuti muntu unorwara ere kana kuti aurwari?.

Mumweni mundaraunda matinogara tinoona kuti kazhinji kazhinji vantu vanosisa kudetserwa ponapo patingadayi teifundiswa maringe ngezveutano izvi zvinoita kuti tive nechenjedzo.

Mwaizviya ere kuti muntu unosisa mumwe mvura yakachena kuti utano hwako hurambe hwakagwinya mukati mwendaramo yako. Izvi zvinombaa shanda yampho uye zvinodetsera kurwisa hosha.

Maizviziya ere kuti nyamashi unouwu kuti mukati mezvitoro zvinotengesa mutombo zvinosisa kunge zvanyorerwa tsamba kubva kuzvibhehlera ngekuti vekubhehleya ndovanoziva kuti mundu ungadai eirwarei

Mukuwo idzo dzatinopinda mukati mwezvbhedhleya tinosisa kudetserwa uye muzvibheshleya mwakankire kuti usati wadetserwa uoona pekuti ugare wakamirari kudetserwa wo.

Mundaramo yedu, vanthu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya, kuti vanodetsereka, kubudikidza ngekuti vandohloiwa ngazi yawo, voronzerwa kuti vangadai vane hosha iri.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana uye muzvibhedhlera mwakanakira kuti muntu ukarwara ngehosha yakakura maningi unokone kuto atemwo weihimwa pona apapo.

Mundaramo tinoziya teshe kuti vantu vanorwara, uye mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Inosanganisira movha idzo dzinotakura vantu vanorwara.

Zvakadini kunaka kuzwa kuti munhu uneutano kuburikidza ngekuenda kuchibhehleya wehloyiwa zvakanaka wotaurirwa kuti apana hosha iripeuri izvi unozwa kupembenuka kwemoyo.

Neumweni mukuwo tinoona kuti vantu vazhinji tinosisa kuenda muzvibhedhlera kunohloiwa maringe ngehosha ingadai yakatimomotera, izvi zvinobaadetsera yaambo ponapo patinobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo.

Ngendaa yekuti mukati me zvibhedhleya vantu vano endemo kuno betsereka tinoone kuti vantu azhinji tinosisa kunge tei rapiwa hoshaa dzaka siyana siyana mu zvibhedhleya.

Igwinyiso remene-mene mukati mwezvibhehleya munoendwa ngevanhu vakasiyana-siyana uye munoshanda vantu vakasiyana-siyana kuti mishando yacho irumbe, vantu vakasire kudetsereka vapetuke kanyi.

Vantu mukati mezvibhedheya vantu vanosisa kuhloyiwa kubudikidza ngekuti vaendemwo ere muzvibhehleya. Kunodetserwa muntu weshe unoda kuhinwa kuzvibhedheya.

Mwaiziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanohloyiwa kuti vaonekwe kuti vangadai veipona ngehosha iri pakati pemutumbi wawo . Izvi zvakabanaka maningi ngokuti vantu vanodetsereka.

Mukati mwezvibhedhlera tinoone kuti munoguma vantu vakasiyana siyana uye vantu vanopinda mukati mwezvibhedhlera vanositsa kudetsereka kuburikidza ngekuti vanenge veidetsera uye vandohloiwa ngazi yavo.

Ngeumweni mukuwo vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kunodetserwa kuburikidza ngekufunduswa maringe ngezveutano, kupuwe mutombo kana vaonekwa kuti vanehosha inogara pavari.

Mwaizviziya ere, kuti mutombo ukatamika kuzvibhedhleya, munopuwe tsamba, yekuti muende kunotsvaka mutombo, kuzvitoro zvinotengese mitombo. Izvi zvakabaanaka maningi.

Tikaringira dzimweni mukuwo tinoona kuti mukati mezvibhedhleya munokone kutamike mitombo iyo yatinenge teida. Asi hazvitiiti kuti tife, ngekuti vanotinyorera tsamba pedzepo , toenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo vanto vanosisa kudetserwa kubudikidza ngekuhloyiwa muntu akaonekwa kuti une hosha otobhuirwa otozi ngaatenge mutombo asi mitombo ikashaikwa muzvibhedhleya unoenda kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Ngendaa yekuti mutombo inosisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana. Kune imweni mitombohe yatinoona kukati mezvibhedhleya, iyo yatino ziya kuti inodzivirira hosha kuti dzisabata muntu.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji tinoishandise. Izvi zvinotiita kuti tive vantu vakagwinya mukati mwendaramo yedu uye utano hwedu hunoramba hwakagwinya ponapo patinoshandisa mitombo.

Teshe tinoziya kuti mukati me ndaramo yedu tika ningira mukati me ndaramo tinoona kuti vantu vazhinji vano pona nge mitombo iyi ndaa iyi vantu vano sisa kuenda kuzvi bhedhleya kuno puwa mutombo kuti varambe vaka gwinya.

Akiti woye tikarwara ngatigume muzvibhedhleya ngekuti muzvibhedhleya tinoone rudetsero kubudikidza ngekuti tinenge tadetserwa ngevanthu vakasiyana siyana uye mukati mezvibhedhleya tinopuwe mitombo.

Mitombo inosiyana siyana mukati mendaramo dzevantu ngekuti kune mitombo inoshandiswa kudzivirira hosha dzakasiyana siyana iyi mitombo iyi inobatidetsera yambo.

Tikaningira kuti mukati mwendaramo yedu, tinoona kuti mitombo yakabawanda maningi. Kune mitombo inoshandiswa kuhina hosha, kwoita mitombo inoshandiswa kudziirira hosha, dzakasiyana-siyana mundaramo.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mitombo inohina hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo yedu ngeiyi ndaa tinosisa kumwa mutombo kuti tidetsereke pona patingada kudetsereka.

Nyamashi unouyu tikaringira mukati mwentaraunda dzatinogara. Tinona kuti vantu vakarwara vanorumbira kuenda kuzvibhedhleya. Ngekuti vanegonda rekuti kuzvibhedhleya kona ikweyo vanopuva mutombo unohina pona apapo.

Nyamashi tino ningira toona kuti mitombo mi zhinji iri kunasirwa ngekuti hosha dziri kuwandawo mukati me ndaramo kune mitombo ino dzivirira hosha ino nasirwa ye mukati me zvibhedhleya.

Ngendaa yekuti muntu unenge uine hosha unosisa kuende kuchibhedhleya kuti unohloyiwa maringe ngehosha yako wokasire kudetsereka pachine mukuwo. Izvi zvakabaanaka yaambo ngekuti unodetsereka mundaramo mwako pona apapo.

Maizviziya ere kuti mukati mwenharaunda mwatinogara vantu vazhinji vanorarama ngekupuwe mitombo yakasiyanasiyana uye imweni mitombo inodziirire hosha dzakasiyansiyana mundaramo dzevanhu.

Karetu karetu vantu kwaiya nemitombo yemumagwasha asi nyamashi uno uno tinoona kuti mitombo yabaawanda yaambo inohina hosha nekudzivirira hosha. Tinosisa kuiona muzvi bhehleya.

Tikaringira nyamashi tinoona kuti, mukati mwendaramo yedu, vantu vanosisa kudetserwa pona apo ,pavanozwa kuti vane hosha vopuwe mitombo, uye kune mitombo imweni yekuti muntu unodzivirira hosha dzakasiyana-siyana.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kuenda muzvibhedhleya kunopiwa mutombo kubudikidza ngekuti vanenge veizwa nyama dzavo dzeipanda ngendaa iyi vantu vanosisa kudetsereka ngemuzvibhedhleya.

Mai zviziya ere kuti mukati mwe nharaunda dzatino gara vantu vamweni vano rarama nge kumwe mutombo miti yeshe izvi zvino bai detsera yambo ngekuti vantu vano gara vaka gwinya mitumbi yavo.

Tikaringira nyamashi tinona kuti mukati mezvibhedhleya mune ndau idzo dzinoshandiswa kuvheneka mutimbi vevantu. Kuti uoneke kuti ungadai uine hosha ere inopona pavari.

Zvakadini wokunaka kuti muntu ujairewo kuti ukarwara wotorumba kuchibhedhlera ngekuti kuchibhedhlera unonyaso kuhloiwa zvemene mene woronzerwa kuti ungadai weida mutombo uri kuti hosha Yako ipere.

Igwinyiso nyamashi unoouyu tinoningira kuti mukati mezvibhedhlera ndimo matinoona kuti vantu vazhinji vanoenda apo neapo pavanenge veida kuhloyiwa ngazi yavo varonzerwe kuti vangadai veirarama ngehosha iri.

Nyamashi tinoringira kuti vanhu vazhinji vanosisa kuhloyiwa maringe ngehosha dzakasiyana siyana mukati memwiri wawo kuburikidza ngekuenda kuzvibhedhleya, muzvibhedhleya mune ndau inohloyiwa.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya munendau iyo inohloiwa vantu kuburikidza ngekuti vanenge veida kuona kuti muntu uyu ungadai aine denda ripi mukati mwemutumbi wake.

Mwaizviziya ere kuti mukati mendaramo yedu vanthu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kuti tindodetserwa maringe ngezveutano, izvi zvakabaanaka maningi ngekuti tinokwanisa kudetsereka hosha ichiri dodori.

Ngeumweni mukuvo tinoona kuti mukati mwendaramo yedu. Kune vantu vanoenda kuzvibhedhlera kunohloiwa, uye muzvibhedhleya munendau iyo yekuti muntu unohloiwa kubudikidza ngedenda rangadai eizwa.

Muzvibhedhlera tikagumemo tinohloyiwa ngazi tichishandisirwa michina dzakasiyana siyana uye tinosisa kunge teizobhuirwa kuti tinehosha hre ponapo pavanoenda nengazi yedu kunohloya .

Nyamashi unowu ukahamba ngetsoka dzako wakananga kuchibhedhleya, weigumeyo unoona movha dzinenge dzakaphaka midziyo yemwo. Woenda kune imweni ndau ,munenge ndimwo munohloiwa vantu.

Vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhlera kuti vandoongororea nekuti muzvibhedhlera mune ndau yakannasirwa zvona izvozvo kuti vanyase kuongorora vaone kuti chingava chinyi.

Vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kakurutu ponapo ngekupuwe mitombo mukati mwezvibhehleya asi usati wapuwe mutombo unotange kuhloyiwa mukati mwona imwomwo wozopuwe mutombo.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti varumbwana vedu vanosisa kuendwa navo kuzvibhehleya kona uku kwavanondoningirwa kuti vangadai ere vasina hosha uye zvinosisa kuitwa mukuwo ngemukuwo.

Zvakadini kunaka kuona varumbwana vachirumba rumba vasina hosha. Ngeiyi ndava tinosise kuramba tichienda ngevarumbwana vedu kuzvibhedhleya kuti vanohinwa hosha dzakasiyana siyana mukati mentaramo dzavo.

Zvakabanaka yampho ngokuti tinoziya teshe kuti mundaramo yedu vanthu vanosisa kudetsereka kuburikidza ngokuti vaendesa varumbwana vavo kuzvibhedhleya ngokuti varumbwana ndivo ramangwani vanosisa kungwarirwa.

Zvakadini kunaka kuona va rumbwana vaka gwinya vei rumba kubudikidza ngekuti vanenge vane utano tinosisa ku ngwarira varumbwana vedu kuti vasabatwa nge hosha dzaka siyana siyana mukati mwe ndaramo yavo.

Zvakadini kunaka kushandisa midziyo yemuzvibhehleya ngekuti midziyo yemuzvibhedhleya yakanaka ngekuti inoita kuti basa riite chimbi chimbi uye riite nyore kuma dhokodheya.

Muntu ukaziya maringe ngezveutano hwako hauswere kuneseka. Unosise kuramba veiende kuzvibhedhleya uko kwaunoongororwa kuti ungadai une hosha iri yakakumomotera pauri.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi tinoona kuti mwukati mwezvibhedhleya vantu vanosisa kunge veishandisa midzjyo yakasiyana siyana iyo inodetsera vantu kuti vave vantu vakasimba pane..

Ngeumweni mukuwo teshe tinoziya kuti mutombo inosiyana siyana mukati mendaramo uye mitombo tinosisa kuitira zvakadini uye mitombo inosisa kugara muzvidziyo zvatinoona muzvibhedhleya.

Mwakambozwa ere zveinzi mukati mezvibhedhlera vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kuburikidza nemidziyo iriyo zvimwe nezve mene mene nekuti tinozviona yambo.

Mukati mezvibhehleya tinoona kuti mune zvidziyo zvakasiyana siyana. Zvidziyo zvatinoona zvinosanganisira nayiti kana zvituru zvinogarirwa ngevanthu asi zvinodetsera yaampho mukati mezvibhehleya.

Ngeumweni mukuvo tinoringira kuti mukati mwendaramo yedu. Vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya ngekuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Midziyo imweni yatinoona muzvibhedhleya ngeiyo inotibhuira kuti mwiri vedu urikupisha tinenge tine hosha.

Imweni yemidziyo yatinoona mukati mwezvibhedhleya. Ihembe dzinopfekwa ngemadhogodheya kuti vadzivirire hosha kuti dzivabate izvi zvakabanaka maningi.

Gwinyiso remene mene, tikaningira nyamashi tinoona kuti mwukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vatidetsere pona patinenge teida kudetserwa.

Mundaramo mwedu makabanaka yaamho ngekuti tikaona tikaringira kuzvibhedhleya. Tinoona kuti vantu vazhinji vanoendeyo kodetserwa kubudikidza ngemidziyo iriyo, unonyasa kubahloiwa zvemene-mene.

Igwinyiso remene-mene tikaningira nyamashi unowu, tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya, kuti vantu vadetsereke.

Igwinyiso remenemene tikaningira nyamashi unotiona kuti mukati mwezvibhehleya munemudziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa pona apo patinenge teida kuhloiwa ngazi dzedu.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kudetsera vantu kuti vahloiwe ngazi dzavo vozobhuirwa kuti vangadai vaine hosha iri.

Makambozvizwawo ere kuti mukati mwezvibhedhleya, tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya ,kuti vakwanise kuhloya muntu kuti ungadai aine hosha ipi.

Mukati mwendaramo dzedu teshe tinoziya kuti vantu vanosisa kunge veyidzivirirwa kubva kuhosha dzakasiyana siyana. Huye, mitombo imweni inogara muzvidziyo zvetinowona mukati mezvibhedhlera.

Neumweni mukuwo tinoringira kuti mukati mwechibhedhleya vanthu vazhinji vanoendamwo kunodetserwa nekuti mune midziyo yakasiyana siyana imweni midziyo inoratidza kuti munthu wakareba sei mukati mwemutumbi wako.

Igwinyiso tikaningira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti munemudziyo yakawanda maningi imweni mudziyo inodetsera vantu vanorarama ngeurema kuti vakone kuhamba kubudikidza ndiyo mudziyo yatinoona muzvibhehleya.

Mukati mendarawunda dzatinogara tinowona kuti vantu vazhinji, vanosisa kudetsereka, kunyanya nyanya, muntu unorarama ngewurema unosisa kuyenda muzvibhedhlela unopiwa midziyo yekuti akwanise kuhambisa.

Maizviziya ere nyamashi unouyu kuti tikapinda mukati mwezvibhedhleya tinoona midziyo yakasiyana-siyana. Imweni midziyo inoshandiswa kuningira kuti muntu ungadai ane uremu hwakadini mukati mwemutumbi vake.

Nyamashi unowu tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanopindemwo veyida kudetsereka kubudikidza ngekuhloyiwa ngazi yavo . Ngokuti muzvibhedhleya muntu unobaanatse kuhloyiwa kwemene ngemidziyo irimo.

Midziyo yemuzvibhedhlera inosiyana siyana mundaramo Mwedu ngekuti midziyo iyi tinosisa kuingwarira yambo uye tinosisa kuchengetedza kuti madhokodheya arambe eishandisa zvakanaka.

Neumweni mukuwo tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana midziyo imweni yacho inosanganisira imwe inoziya vantu pona pavanenge veida Kubudisa vana.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mezvibhedleya vantu vanoenda kunohloyiwa ngekuti midziyo yakawanda inoshandiswemwo, midziyo iyi inosise kutidetsera ponapo patingadai tine hosha.

Igwinyiso, nyamashi uno tinoona kuti mukati mezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana . Midziyo iyi inosise kushandiswa ponapo patinoenda muzvibhedhleya ngemadhokodheya kuti mishando yavo iite nyore.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana , midziyo inosisa kudetsera vantu ponapo pavangada kuhloiwa hosha dzakasiyana siyana.

Zvisina kupokana mukati imweni mwezvibhehleya munemidziyo yakasiyana siyana inoshandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo ivenyore pakuita uye ikasire pona pavanenge veiita

Igwinyiso remene mene nyamashi tinoona kuti vantu tikapinda mukati mwendau dzakasiyana siyana vantu vanoshandisa zvidziyo zvemuzvibhedhkera kuti vahloiwe ngazi yavo zvakanaka.

Ngeumweni mukuwa teshe tinoziva kuti midziyo yakasiyana siyana mukati mwendaramo yedu tinosisa kuramba teifunda teienda ngokuti kune midziyo inohloya yeitibhuyira kuti tingadai tine hosha iri.

Mu zvibhedhleya mune midziyo yaka siyana siyana yatino ona imweni midziyo ino sanganisira iyo ino shandiswa ku hloya ngazi imweni ndiyo inoshandiswa ku hloya mwiri weshe.

Igwinyiso remenemene teshe tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vanthu vanosisa kunge veipinda muzvibhedhleya kubudikdza ngemidziyo yatinooonq inenge irimwo muchibhedhleya mwona umwomwo.

Taizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana, imweni yemidziyo yatinoona midziyo iyo inoisa mweya wekufema mukati mwevantu vasingachakoni kufema mundaramo mwavo.

Ngedzimweni mukuwo tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune mudziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswemwo mudziyo iyi inobatidetsera yaampo kuti tikasire kuhloiwa.

Igwinyiso remene-mene mukati mendaramo dzedu tinosisa kuenda kuzvibhedhlera ngekuti kune midziyo yakasiyana-siyana. Kune midziyo inoshandiswa kubetsera muntu kufema vona vanenge vasisakoni.

Mwaizviziya ere kuti mwendaramo yedu tikaguma mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo midziyo inosisa kushandiswa ngevemuzvibhedhleya kuti iite basa rayo.

Zvakabanaka maningi kuti muzvibhehleya mune mudziyo yakasiyana -siyana .Muntu ukazwa kuti unehosha unosisa kuenda kuzvibhehlera ngekuti kona ikweyo vanobaa kuvheneka vokuronzera kuti vokupa mutombo uri.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni yemidziyo yatinoona ndeiyo inopuwa vantu vanorarama ngeurema kuti vakwanise kuhamba kubudikidza ngemidziyo yona iyoyo.

Imweni mikuwo tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana yaishandiswa. Iyi midziyo yaishandiswa kuti ikwanise kuhloye ngazi dzevantu yoti ronzera kuti muntu ungadai ane hosha iri.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti ,mune midziyo yakasiyana-siyana. Midziyo iyi inosisa kushanda chakanaka yaampho, uye midziyo iyi imweni yacho inoshandiswa kuhloya ngazi nemadhokodheya.

Mukati mwezvibhedheya tinoona kuti mune mudziyo yakasiyana-siyana. Midziyo iyi ,inosisa kutidetsera pona apo, patinenge teida kudetserwa kuburikidza ngekuendeswa, kuzvibhedhleya

Nyamashi unoyu tinoringira kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana. Imweni yemidziyo yatinoona ndeiyo midziyo inoshandiswa kubetsera kufema muntu unenge asikachakoni.

Tikaningira nyamashi teshe tinosisa kuziya kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana imweni midziyo ndiyo inochengeterwa mitombo yakasiyana siyana mukati mwendaramo yedu uye midziyo iyi yaiya yaka.

Zvakanaka maningi mukati mentaraunda ngekuti teshe tinoziya kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosise kushanda, pona apo patingadai teida kudetserwa ngekuhloiwa hosha.

Igwinyiso remene-mene, mitombo inosiyana mukati mwendaramo dzevantu, uye imweni mitombo tinosise kuipuwa kuzvibhedhlera ponapo petinozwa kuti nyama dzedu dzeipanda kana kuti tiine hosha.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti mitombo inosiyana-siyana mukati mwendaramo. Neiyi ndaa teshe tinosisa kunge teidetsereka maringe nemitombo yanyamashi.

Munozviziya ere kuti mutombo yanyamashi yakasiyana siyana kune mutombo iyo yatinoona inenge iri muzvibhohleya kakurutu inoshandiswa kuhinha hosha dzakaita sebesha kana gotsorwa .

Igwinyiso mitombo imweni inoshanisaa mukati mentaramo yadu yakambaanaka yampho ngekuti inodetseredza imweni mitombo inoshandiswa kuti ngazi iwande.

Zvakanakira mitombo yanyamashi ndechekuti kune inoita zveku dzodzwa paunenge wakakuvara ichito hina pona apapo pawakakuvara chete izvi zvakaba naka maningi vantu ano detsereka.

Maizviziya here kuti mitombo yekudhaya nemitombo yanyamashi yakabaasiyana yaambo. Tinoningira kuti mukati memitombo yekudhaya, vantu vaienda mumagwasha asi nyamashi vantu vanoende muzvitoro zvinotengese mutombo.

Makambozvizwawo ere kuti mitombo yanyamashi kune mitombo inoshandiswa kugwinyisa mazino kuti mazino asabuda ngazi uye mazino akaruma chiro asarwadziwa kubudikidza nekumwa mutombo yakona.

Nyamashi unouyu tikaringira kuti mitombo lnogadzirwa ngevantu vakafunda. Vantu ava vanenge vakafunda kuzvikora zvepadera ndivo vari kutinasirira mitombo iyi yatirikumwa kuti tihinwe.

Igwinyiso mukati mwenharaunda dzatingadai tei gare teshe. Tinosisa kuenda kuzvibhedhleya tonopuva mutombo ponaapo patingadi fungira kuti nyama dzedu dzane hosha inorarama pairi.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka ngekuti inotidetsera ponapo patingadai tawirwa ngehosha kana kuti patinozwa nyama dzedu dzichipanda zvisizvo mitombo iyi inohina kwemene mene.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti, tikaringira mukati mwentharaunda dzatinogara, tinoona kuti kune mutombo yakasiyana-siyana? Mitombo iyi inosisa kutidetsera pona apo, patinowirwa ngehosha.

Igwinyiso remenemene tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo inosiyana siyana mukati mwendaramu dze vantu ngeiyi ndaa vantu vanosise kuhloiwa maringe kuti vangadaro vanehosha iri vozopuwe mutombo.

Mitombo yanyamashi imweni yacho dzinosiyana padzinogara imweni yacho inochengeterwa mumapepa imweni yacho inochengeterwa muzvibhohleya echisiyana ngekuti mutombo wakona unoshandei.

Ngeumweni mukuwo takamboona kuti mukati mwendaramo dzedu vantu vanoshandisa mitombo yakasiyana siyana, mitombo iyi inosisa kuva detsera kuhina hosha mukati mwendaramo yavo.

Tikaningira teshe tinosisa kuziya kuti upenyu ndehwedu. Ngendaa iyi tinosisa kuenda kuzvibhehleya kona uko kwatinohloyiwa topiwe mutombo kuti tikwane uye tirambe takagwinya.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwe ndaramo yedu vantu vanoenda ku zvibhedhleya kuno puwa mutombo wapuwa mutombo vanenge vo detsere kuti vahine hosha inenge iripona pavarai.

Mitombo inoshanda zvakasiyana siyana mukati mendaramo. Ne iyi ndava, vantu vanosisa kuyenda kuzvibhedhleya pawunozva nyama dzawo dziyipanda, kuti vazotendeserwa mitombo yakasiyana siyana, vawone kuhhina hosha.

Hazvina ndaa muntu ukamwa mutombo kana une hosha. Unotodetsereka kuti hosha yako idzikire kana kuti ipere. Izvi zvinodetsera yaambo mukati mwendaramo dzevantu.

Hosha dzinosiyana siyana mukati mentaramo dzedu, zvino muntu ukabatwe ngehosha unopiwe mutombo wekuti hisha yako yona iyoyo yaunenge uinayo ipere kona paunenge wonwa mutombo.

Maiziya ere nyamashi unowu kuti mutombo yekudhaya yakasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti mitombo yanyamashi imweni yakona tinoona iri muzvibhodhleya kana kuti amweni arimaphirizi anoshandiswa kuhina.

Zvakadini kunaka kuti waiya ngehosha wobva wapuwa mutombowanyamashi wehosha yona iyoyo yotopera .Izvi zvinobudaira kuburikidza ngekuenda mukati mwezvibhehlera.

Mwaizviziya yere kuti mukati mwendaramo tinonge tine mitombo yakawanda maningi, mitombo iyi inosisa kutidetsera kuzvina hosha dzakasiyana-siyana dzingada kutibata mukati mwendaramo yedu uye inosisa kutidetsera.

Mitombo yanyamashi yabaasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yanyamshi tinosisa kuitora zvine mwero uye zvatinenge takaronzerwa nadhokodheya kana vakoti vedu.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekunge vapuwe mitombo. Mitombo idzi dzinoita kuti nyama dzavo dzigwinye kana vainge vaine hosha.

Maizviziya ere nyamashi unou kuti mitombo yekudhaya mizhinji yakhona tinosisa kuiona muzvitoro zvinotengeswe mitombo, izvi zvaiba atibetsera yeyambo karetuko ngekuti taiya teigara teidai teidetserwa ndiyo mitombo.

Zvinyari kuti mitombo yekaretu yasiyana neyanyamashi ngekuti mitombo yanyamashi tinosise kuiona mukati mezvibhedhleya kuti tidetsereke ponapo patinoiona tinosise kuimwa semaronzerwe azvinenge zvaitwa.

Mitombo yanyamashi yakanakira kuti inohina hosha yemuntu yaanenge eizwa ponapapo uye mitombo iyi tinosisa kuipiwa kuzvibhedhlera nevanoziya nezvayo kuti itibetsere.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti mitombo inosiyana siyana kune mitombo inorapa besha koita mitombo inohina gotsorwa koita mitombo inorapa panopanda mukati mwemutumbi wemuntu.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yaayiri mitombo yaibaashanda kwazvo ngekuti tikaringira mitombo yanyamashi imweni yakhona inokona kushandiswa sezvinodhaka mukati mwemathaundimwo.

Igwinyiso remene mene tinoningira toona kuti mukati mwezvibhehleya vantu vazhinji vanosisa kuenda kunopuwa mitombo mitombo pona apa pangadei veinzwa nyama dzavo dzinopanda vanosisa kudetserwa.

Nedzimweni mukuwo tinosise kuende kuzvibhehleya kunohloyiwa tikaonekwa kuti tinehosha tinopuwe mitombo yakasiyana siyana inoshandiswe kuhine hosha yatinenge tinayo.

Hazvina kushata tikatora mitombo yanyamashi teiutora kuti tihine hosha. Chakashata kutora mutombo uyu kuti tiushandise zvisizvo kuti tiite zvinodhaka.

Maizviziya ere kuti mitombo yanyamashi imweni yakona inochengeteva muzvibhodheya kuti irambe yeishanda, uye inosisa kuiswa kuretu ngevarumbwana kuti vasazodzishandisa.

Vangani vaiziya kuti mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi asi mitombo yanyamashi tinozwa ngemakuhwa kuti ndiyo inonasirwa ngemitombo yekudhaya eya mitombo idzi asi dzinoshanda.

Mwaizviziya ere kuti mitombo imweni inohina vanthu vane ndxoko dzakashota ngekuti vanoita kuti vakwane. Izvi zvinodetsera yaampho, uye kune ndau dzavanochengeterwa vantu ava.

Karetu-karetu taiziya kuti mukati mezvibhedhleya mwaiya mune ndau idzo dzinoswa vantu vane ndxondo dzakashota. Kuti vakwanise kubetserwa varimwo veiongororwa.

Mwakambo zvionavo ere kuti mukati mwentaraunda yatingadai tiri. Muntu munosisa kunge uine utano hwakakwana kunyanya-nyanya utamo hwendxondo. Ngekuti ndiho hunoronza kuti muntu akone kushandidzana nevamweni.

Mujati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune ndau iyo inochengetwa vantu vanenge vane ndxondo dzisina kunyase kukwana vanenge veifundiswawo zviro zvakanakira kugara nukati mwona umwomwo.

Kakurutu tinoona kuti vantu vanoenda muzvi bhedhleya kuno hinwa ku nyanya nyanya varumbwana vanoenda kumo betsereka kubudikidza ngekunge vei dzivirirwa ku zvirwere zvaka siyana .

Hosha dzinosiyana siyana mukati mwearumbwana ngeiyi ndaa arumbwana vanosisa kuenda kundodziirira maringe ngezvehosha mukati mwezvibhedhleya kuti vasazobatwa batwa ngehosha yeshe yeshe mundaramo mwao.

Makambozvizwa here kuti mukati mezvibhedlera tinoona kuti varumbwana vanoenda kuno hloyiwa mwuna mumwo izvi zvinovabetsera kuti vazhinwe kubva mumhosva dzakasiyana siyana ndaramo mwawo

Mikuwo mizhinji varumbwana vanosiswa kuendeswa kuzvibhedhlera ngekuti ndiko kwavanodetsereka ponapo pavanenge vaenda kuzvibhedhlera vanodetserwa ngekupiwa mitombo inodzivirira hosha.

Varumbwana vakabaatikoshera ngekuti pasina varumbwana hapana mangwani. Vantu ava vanosisa kungwarirwa kubudikidza ngekufundiswa ngekuhloyiwa mukati mwengazi yavo.

Varumbwana vakakosha maningi mukati mwendaramo yedu ngekuti varumbwana vanosise kuramba veihloyiwa ngazi yavo, voringirwa kuti dai vasina hosha ingadai yeipona pavari

Maizviziva here kuti mundaramo yedu vantu vanoenda kuzvibhedhlera nevarumbwnaa kuti vaende kundodetserwa uye varumbwana ava vanopuwa mutombo uwo unoita kuti Vasazobatwa nehosha dzakasiyana siyana mundaramo mwawo.

Ngedzimweni mikuwo, varumbwana vanosisa kuramba vakaenda kuzvibhedhleya kunodetserwa, ngekuti kundau iyi, vanodetserwa yaampho maringe ngezveutano hwavo, uye vanogara vakagwinya, kubudikidza ngendau.....

Mitombo mizhinji tino iona mukati mwe zvibhedhleya asi varumbwana vanosisa kuenda ku zvibhedhleya kuno hloyiwa maningi kuti vadzivirirwe kubva ku hosha dzakati kuuya ne nyika.

Mukuwo umweni tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda mukati mwezvibhedhleya nevarumbwana vavo kuti vanohloyiwa uye vakone kudzivirira kuti varumbwana vavo vasaita hosha dzakasiyana siyana.

Ngeumweni mukuwo tinoningira toona kuti varumbwana vedu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya, kona uko kwavanosisa kudetserwa kubudikidza ngekuhloyiwa kwavanoitwa, vopuwe mutombo unodzivirira dzimweni hosha.

Ngekumweni mukuwo varumbwana vanosiswa kuendwa navo kuzvibhedhleya kwona uko kwavano hloyiwa kuti varingirwe kuti vangadai vane hosha iri yakavamomotera pavanenge vari.

Igwinyiso tinoringira kuti vantu vane varumbwana vanosisa kuenda navo kuzvibhedhleya kunodetserwa kubudikidza ngekupiwe mutombo unoita kuti vadzivirire kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana.

Zvakakosha mukati mendaramo kuti tione mukana vekubetsereka. Kubudikidza ngekubetsera tekubhuirwa kuti muntu varumbwana vanosisa kuenda kuchibhedhleya kohoiwa mukuvo ngemukuvo.

Mwaizviziya ere kuti varumbwana vazhinji vanosise kuramba vaiendwa navo kuzvibhedhlera kuti vandohloyiwa kuti vangadayi vane hoshe ere ingadayi yeipona pavari. Kana vaine hosha vodetsereka pona apapo.

Igwinyiso munhu nje kudzingwarira ngekuziya kuti nyara dzvinoshambwa ponapo paunobva kuchimbuzi uye usati warya unosisa kushamba nyara kuti ugare une utano hwakagwinya.

Muntu unosisa kumwa mvura yakachena mukuwo dzeshe, ngekuti pautano mvura, ndochiro chakapinda kubaakosha ngekuti ,ukamwa mvura ine tsvina, unofa ngemundani kana kushaya.

Tikaningira nyamashi tinoziya teshe kuti mukati mwendaramo yedu. Vantu vanosisa kuti vange veihoiwa kuti hutano hwavo hunge hakanaka, uye utano chiro chakakosha maningi.

Ngeumweni mukuwo teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu ,vantu tinosisa kuenda muchibhedhleya kunonge teidetserwa ngekuhinwa hosha dzakasiyana-siyana, mundaramo yedu .

Zvakadini kunaka pona apo ,patingadai teihinwa hosha, kubudikidza ngekuenda kuchibhedhleya. Kuzvibhedhleeya tinosisa kudetserwa, uye kuzvibhedhleya ibaari ndau yakanaka, yaampho.

Kubudikidza ngekuti muntu unoziya zvaunoda kuzoita mukati mwendaramo yako, tinoringira toona kuti vantu vanoenda kuzvikora koodetsereka kuti vazoona mishando yavanoda kuita mundaramo mwavo.

Igwinyiso remene mene teshe tinozviziya kuti mukati mwendaramo yedu vantu tinosisa kudetsereka kubudikidza ngekunge tichihloyiwa ngazi yedu munguwa dzakasiyana.

Muntu njee unosisa kuramba weiendawo kuzvibhedhleya kunohloyiwa ngekuti ndiko kune ndaramo yako. Muntu ukahloyiwa unoronzerwa kuti ungadai unehosha kana kuti hauna.

Vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhleya kunohloiwa, maringe ngezveutano hwavo. Izvi zvakabaanaka maningi, ngekuti vantu vanodetsereka kubudikidza ngemitombo yekuzvibhedhleya.

Zvakanaka yaambo kuti vantu vajaire kuenda kuzvibhedhleya ponapo pavanenge varwara. Ngekuti hosha inobatika kana ichiri idodori, izvi zvinoita kuti muntu ugare makore akawanda ekurarama.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti muntu unosisa kudzingwarira ramangwani rako asi audzingwariri ngemuromo asi unodzingwarira ngekuita muntu unosisa kuenda kuzvikora zvepadera kuti unodetserwa kuti uite mishando.

Nyamashi unowu tinoziya kuti mitombo mizhinji unosisa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Ngeiyi ndaa muntu ukazwa papanda mukati memwiri wako unosisa kuti kutwarana netsoka dzako woenda kuchibhedhleya.

Igwinyiso remene mine tinoona kuti mukati mwendaramo dzedu antu tinosisa kudetsereka kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhlera, kuzvibhedhlera tinohloyiwa hosha dzatinenge tinadzo uye tinoronzerwa kuti torwisa seyi hosha yona iyoyo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu vantu tinosisa kunge teibetsereka kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhlera ndau iyi yakabanaka maningi ngekuti inoita kuti tibetserwe kubudikidza ngekuhloyiwa hosha.

Muntunje unosisa kuziya kuti ukabve kuchimbuzi wotoshambe nyara kuti wode kuhya woshambe nyara kuti usabatwa ngezvirwere zvinosanganisira kuchaya nekurutsa.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu vantu vazhinji tingasisa kunge teidzingwarira kunyanya nyanya hutano hwedu hunosisa kunge kugara hwakanaka.

Mwaizviziya ere Kuti nyamashi unowu tinoningira kuti muntu nje unosisa kunge wakafundawo kuti uzodzibetsera ramangwani rako usazoshekwa nevamweni kana kutambura mukati mwendaramo Yako.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti upenyu hwemuntu hwakakosha uye upenyu hwemuntu utano, vantu vanosisa kuziya izvi kuti vasazorwara ngehosha dzemanga manga.

Maizviziya ere kuti nyamashi unoyu, vantu vazhinji, vanobahinwa hosha kuburikidza ngekuenda kuzvibhedhlera, uye muntu unosisa kudzingwarirawo mbune ngekushambe nyara peunoshandise chimbuzi.

Mai zviziya ere kuti zvitoro zvinotengesa mitombo zvibaari zvitoro zvakanaka yaamho ngekuti tinoona kuti mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo vantu vazhinji vanodetsereka kubudikidza ngekutengeserwa mitombo yevanenge veida.

Akiti woye mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo munoshanda vantu vane rudo. Vanobva vatokubhuira kuti mutombo uyu unosisa kumumwa sei, uye kanganayi pazuwa, wotodetsereka.

Gwinyiso remene-mene teshe tinozviziya kuti muzvitoro zvinotengese mitombo zvinobatengese mitombo uvo unoshanda yaamho, kubetsera kuhina hosha dzakasiyana-siyana, mukati mwendaramo dzedu.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti zvitoro zvinotengesa mitombo zvakabawanda yampho mwukati mwentaraunda dzatinogara. Izvi zvinosisa kutidetsera ponapo patinenge teida mutombo.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mukati mendaramo vantu vanoenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuti vanodetsereka Nemitombo yavanoona Kona ikweyo kwavanoenda.

Mukati mwendaramo tinoona kuti munezvibhedhlera zvinopa vantu mitombo asi mitombo ikatamika muzvibhedhlera vantu vanosisa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo koutsvaka kwona ikweyo.

Maizviziya ere kuti mwukati mwezvitoro zvinotengese mitombo, vantu vanoshandemwo vanenge vakatofundawo muzvikora zvepadera izvo zvinenga zvechivafundisa mishando yawo yakanaka.

Nyamashi mukati mwezvibhedhleya mukatamike mitombo tinonyorerwa tsamba yekuti tiende kotsvaka mutombo mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo totopuwe mitombo kona.

Zvakabanaka yambo, kuti muntu ukazva unehosha woyenda kuchibhedhlela, wopiwe mutombo. Asi vakakutamira mutombo, azvubuwi kuti muntu watofa, vanokunyorera tsamba kuti uyende kotenga mutombo kuzvitoro zvinotengese mutombo.

Igwinyiso remene mene tese tinozvoziya kuti mitombo inosiyana siyana uye kuti inomwiwa sei izvi tinoSisa he kuzvifundiswa mukati mwezvitoro zvinotengesa mutombo ngevantu vanoshandemwo.

Igwinyiso remene mene teshe tinozviziva kuti mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mukatamike mutombo tinosisa kuenda kuzvitoro zvinotengese mitombo kona ikweyo topuwe mutombo.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti vanthu vazhinji vanoendemwo kotsvaka mitombo vakagumemwo vanofundiswahe kuti mitombo yavanenge vatenga inomwiwa sei.

Igwinyiso romene mene mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo, tinoona kuti vantu vazhinji vanofundiswa maringe ngezvemutombo iyi vasati vaenda nayo paye kuti vazogone kuimwa vaakumba.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo, tinoona kuti vantu vanoshandemo ,vazhinji vakhona, vanonge vakabva kuzvikora zvepadera ,kuitira kuti vatitengesere mitombo chaidzo chaidzo, dzavanoziya.

Akhiti woye, tikaningira nyamashi mukati mezvitoro zvinotengeswe mitombo, tinoone kuti vantu vazhinji vanoshandemo vanobaziye ngezvemitombo iyi, uye vanosisa kutironzera kuti mitombo yakhona tinoimwa sei.

Igwinyiso mukati mezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendako kunopuwa mutombo asi wakatame mutombo wanosiswe kunotsvake mutombo mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo.

Ngeumwe mukuwo tinosisa kuenda kuzvitoro zvinotengese mitombo ngekuti zvitoro izvi zvinobatifundisa yambo kuti mitombo yatatenga tinosisa kuimwa zvakadini uye sei.

Igwinyiso remene-mene teshe tinozviziya kuti mukati mwendaramo yedu vantu tinopona nekuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo izvo zvino titengesera mutombo pona apapo patingadai teyirwara totohinwa.

Nyamashi unoo tinoona kutii mitombo inosiyanasiyana uye mitombo tinosise kuipuwa kuzvibhehleya tikaitame yo toenda kuzvitoro zvinotengese mitombo kona uko kwavanotifundisa kuti mitombo yakona tinoimwa sei?

Tikaningira nyamashi unouyu tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanohamba veifundisa vamweni maringe ngezvehutano, kuti vantu vaziye ngezvehutano.

Nyamashi unowu tikaringira tinoona kuti vantu vamweni vekuzvibhedhlera vanopota veihamba veiuya kukanyi kwedi veitifundisa maringe ngezveutano izvi zvakabakosha yambo.

Ukaringira nyamashi unoona kuti mukati mwezvibhedhlera munoshanda vantu vakawanda. Ngedzimweni mukuwo, tinoona vantu vakathwara chikwangwari veihamba nazvo, veifundisa maringe ngezveutano. Kuti muntu ungaramba sei uri mutano.

Nyamashi unowu tinonigira kuti mukati mwendaraunda dzetinogara vandu vazhinji vanofundiswa nevandu vekuzvibhedhleya maringe ngeutano uye kuti utano hunochengetedzwa sei.

Neumweni mukuwo tinoringira toona kuti vantu vemuzvibhedhleya vanopota veihamba veifundisa vantu maringe ngezvemitombo, uye ngezvehosha dzingadai dzeinetsa maningi mukati memiganga .

Mukati mwendau yedu mukaita, mhirizhonga kana hosha yakomba maningi, vemuzvibhedhleya tinovaona veiuya veitifundisa maringe ngezvehosha yona iyoyo kuti inodziivirwa sei.

Igwinyiso tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanofundiswa maringe ngezveutano, tinoona kuti vantu vazhinji vanofundiswa kuti vakone kudzingwarira uye vakone kuziya hosha.

Vaizviziya ere kuti mukati mwentaraunda mwaunogara tinoona vantu vanohamba veifundisa vantu maringe ngezveutano, uye vanohloyahe vantu kuti vangadai vaine hosha dziri.

Mukati mwe ndau dzatino gara vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezve hutano hwawo ngekuti hutano chiro chakabai kosha vanosisa kufundiswa kuti vodzivirira sei hutano uye varambe vakagwinya.

Tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti vemuzvibhehleya vanombohamba veihloya vantu mukati mwemiganga dzatinogara uye vechitifundisawo maringe ngezveutano kuti touchengetedza sei.

Mwai zviziya ere kuti nyamashi unowu watino rarama tino ona kuti mukati mwezve utano vantu vano hamba vei fundiswa kuti hutano huno chengetedzwa sei uye todini.

Igwinyiso remene-mene vantu vechidzimai vanosisa kuchengetedzwa kubudikidza ngekuramba veivhenekwa ngazi yavo uye nekuvhenekwa chibereko chavo kuti chingadai chisina hosha ere inopona pavari.

Igwinyiso remene-mene teshe tinosise kudetsereka kubudikidza ngeutano. Kunyanyanyanya vantu vechidzimai vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chavo, kuti chioneke kuti chingadai chisina ere gomarara rechibereko.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziva kuti hutano hwakabakosha maningi uye hutano hunosisa kunge hweingwarirwa kubudikidza ngekuhloiwa kwemadzimai mukati mechibereko chavo vaonekwe avana hutachiona here.

Maizviziva here kuti vantu vechidzimai vanosisa kudetserwa kuburikidza ngekuvhenekwa chibereko chawo mukuwo ngemukuwo ngekuti chibereko ndicho chinobatira hosha dzakawanda pamutumbi wawo.

Zvemene-mene tinoziya kuti vantu vechidzimai vanosisa kuhinwa pahosha. Izvi zvinobetseredza aponapo pavangadai vane hosha yegomarara rechibereko, inotohinwa paine mukuvo.

Zvakadini kunaka kana tichiona vakadzi kana ntombi dzichiramba dzeyihloyiwa pamatenda akasiyana-siyana anovabata, anosanganisira gomarara rechibereko.

Igwinyiso remenemene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vanu vanosise kunge veiningirwa utano hwavo uye vanosisa kunge veiningirwa chibereko chavo vantu vechidzimayi.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu ,vantu vechidzimai vanosisa kuenda kuzvibhedhleya, kwona uko kwavanohloiwa, kuti vazobhuirwa kuti vangadai vane hosha iri inopona mwavari.

Eya igwinyiso tikatarisa mukati mwevantu vechidzimai vantu ava vanosisa kuramba vakavhenekwa kuti vaonekwe kuti vangadai ere vasina hosha inopona iri mukati mwemutumbi wavo.

Igwinyiso remene mene vantu vechidzimai vanoramba vakavhenekwa chibereko chaiwo ngekuti zvibereko zvemadzimai kakurutu zvinoita hosha iyo inodetserwa negomarara rechibereko.

Mwaizviziya ere kuti vantu vechidzimai vanosisa kuramba veringirwa chibereko chavo kuti chingadai ere chisina hosha ingada kupona pona pachibereko chavo.

Igwinyiso remene mene vantu vechidzimai vanosisa kuramba veihloyiwa chibereko chavo kuti chioneke kuti chingadai chichiri neutano here uye kana chisisina chotorapwa mukuwo uripo.

Tikaningira vantu vechidzimai vanosisa kuramba vei hloiwa maringe ngechibereko chavo kuti chioneke kuti chingai dai chisina ere hosha inopona pachiri chebereko chona ichocho.

Igwinyiso remene tinoone kuti vantu vechidzimai vanosisa kuramba vakadetserwa kubudikidza ngekuhloiwa chibereko chavo kuti chionekwe achina hosha ere ingadai yeipona pachiri hosha rechibereko.

Nyamashi unowu tikaringira tinoona kuti vantu vechidzimai vanosise kuramba veivhenekwe ngazi yavo kuti vaonekwe kuti vangadai vasina hosha ere. Uye chibereko chavo chinosisa kuramba chakavhenekwa.

Hosha dzinosiyana siyana mukati mendaramo ngekuti kune hosha dzinobata vanhu vechidzimai chete hosha yakaita segomarara rechibereko ngeiyondaa vantu vechidzimai vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo

Igwinyiso remene mene teshe tinosisa kuziya kuti mukati mezvibhedhlera tinoona mitombo kakurutu mitombo yevandu vanorumba avo vanenge vachida kudetserwa kubudikidza ngekuti vasazofenda kune mitombo inovapa simba.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibheheya mune mitombo iyo inoshandiswa ngevantu vanorumba kuti vakwanise kuramba veiona simba, kuti vasapera simba pona apo pavanenge veirumba, vasafenda.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhehlera tinoona kuti mitombo irimwo imweni inosisa kudetsera vantu vanoita zvemajaho kuti pona pavanorumba vakwanise kunge veidetsereka kubudikidza ngemitombo.

Mundaramo mwedu tinoona kuti mitombo mizhinji inohina zvakasiyana siyana asi kana muntu ukakuvara kubudikidza nekuti unonga weirumba unosisa mutombo uyo unonyaradza panenga pakuvara .

Pane umwe mukuwo tinoona kuti muntu ukakuwara kana marenje ake unosisa kuenda kuzviibhehleya kuti vaende kunodetsereka, pona paanoguma kuchibhehleya unopuwe mutombo wekuti ahinwe.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti mukati mwevantu vanorumba, vantu vona avavo vanosangana nezvakawanda, vanosangana nekukuwara kwemarenje, asi marenje avo akakuwara, vanosisa kuyenda kuzvibhedhleya kohloyiwa vopuwe mutombo.

Mundaramo mwedu tinoziya kuti ukashaya murenge vako ukakuvara muntu unorumba kuchibhedhleya kunohinwa. Ngendaa iyi vantu vazhinji vaienda kuzvibhedhleya kunohinwa hosha.

Ngendaa yekuti antu azhinji anotya kurumba rumba asimusi wanorumba antu ona iwawo tinoona vanokuwara izvi zvakabashata yambo vanosisa kupuwa mutombo unovabetsera kuti uhine hosha

Mukuwo uwo wokuti muntu unokuwara kubudikidza ngekuti muntu unenge weirumba vantu vekuzvibhedhleya vanomupe mutombo wekuti akwanise kuhinika paanenge akuwarapo.

Nguwa dzimweni tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekunge veirumba , vantu vakarumba vamweni vanopeisira vakuwara asi vanosisa kupuwe mutombo kuti vahile panenge pakuwarapo

Ngeumweni mukuwo teshe tinosisa kuziya kuti chakanakira kuenda kuchibhehleya ndechekuti tinoona midziyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya vona basa ravo rinotoitawo nyore .

Igwinyiso remene-mene, teshe tinoziya kuti mundaramo yedu, tikaenda kuzvibhedhleya tinoningira kuti muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa nemadhokodheya kuti akwanise kuita mushando yavo.

Midziyo yatinoona mukati mwezvibhedhleya inobatidetsera yambho ngekuti imweni inotironzera kuti muntu uyu ungadai eirwara ngechirwere chakadaii uye mwiri wake wanyanya kupishisa une hosha.

Maizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu vantu tikaenda Kuzvibhedhleya tinobapona kubudikidza ngekuti kuzvibhedhleya kunodetserwa vantu kubudikidza ngekuhloyiwa ngemichini iriyo.

Vantu tinosisa kumwe mutombo ponapo kuti tidetsereke asi tisati tamwa mutombo tinosisa kuhloiwa kuti tingadai tine hosha ere . Izvi zvinoitwa nemidziyo yatinoona muzvibhehleya.

Mai zviziya ere kuti mukati mwe zvidziyo mukati mwe zvibhedhleya mune midziyo yaka siyana siyana inoshandiswa paku hina hosha kana ku ringira kuti chinga chinyi chakonzera hosha mu ndaramo.

Hhama tikatarisa mukati mwezvibhedhleya tinobazva kutha ngekuti midziyo iriko inobayika maninji, ikudetsera. Vantu vazhinji vanosisa kubabonga madhokodheya vakayise michini iyi.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu, tinoona kuti mukati mwezvibhendleya mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kuti vantu vavheneke hosha dziri mune vantu.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vazotibhuira kuti muntu ungadei anehosha iri paari.

Nyamashi tinoringire kuti mitombo yekudhaya yaiya yakajairika yaamho, uye imweni mitombo yaiya miriwo yatinoryisa sadza nyamashi. Tikaningira ana muchukuwawa yaishandiswa semitombo.

Igwinyiso remene-mene teshe tinozviziya kuti mukati mwendaramo dzevantu vekudhaya, vanthu vaisima mbiti dzakasiyana-siyana kuti vakone kunasira mitombo inohina hosha.

Nyamashi tikaningira mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakabaanaka yaambo ngekuti mitombo iyi mizhinji yachona yaisimwa paberere pemuzi dzevantu kuti vantu vasazohamba mimango mikuru kutsvake mitombo.

Igwinyiso remene-mene mitombo yekudhaya yaishanda zvakanaka maningi, uye imweni yacho yaiya iri michero yatinotoona mukati muberere dzepamhatso pedu. Asi yaihina hosha kakurutu.

Maizviziva here kuti nyamashi unowu tinoningira kuti mitombo Yekudhuya yabasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti mitombo yekudhaya yaiva mbuti imweni yacho taikuma mashakani kana kutsvaka mbidzi kana makwati.

zvakadini kunaka zvinoita marure kuti imweni mbiti ibari mitombo. Asi muntu kutotsvake mitombo votohinwa hosha yako yaunenge uinayo.

Nyamashi unoyu tinoona kuti mukati mwentaraunda dzatinogara mune mitombo yekudhaya. Mitombo iyi inosisa kutidetsera ponapo patingadai tabatwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya yaisanganisira mbiti idzo dzatinosangana nadzo mazuva eshe. Kuti ndidzo dzaihina hosha, uye dzaibashanda yaambo kuita basa radzo nemwazvo.

Tikaguma mumiganga dzekanyi tinoona vantu vazhinji veyo vachiri kukuuma mashakani kuti vagadzire mitombo yakasiyanasiyana uye mitombo yakona inobaashande yaamho.

Vantu vazhinji vakabaikura vechishandise mitombo wekudhaya, uye vamweni vaiuya voisima paberere pengezi dzavo kuti vasazohamba mihambo mikuru veitsvake mitombo yakona iyi.

Igwinyiso remene-mene, tinoningira kuti karetu vantu vakapedzisira votora kana zumbani veida kuhina hosha yebesha, uye zvinhu izvi zvaitoshanda yaamho kuhina besha.

Mundaramo mwedu tinoona kuti mitombo mizhinji inosisa kushanda kuhina hosha mitombo yekaretu yaishandiswa ngevantu vekaretu kuhina hosha iyo yavaikuma mashakani vomakwatisa votomwa.

Mwaizviziya ere kuti karetu karetu vandu vaishandisa mitombo iyo yavaiona mumagwasha kana kuti paberere pemuzi asi mitombo iyi yaibahina hosha yemandorokwati.

Mwaizviziya ere kuti mutombo yekudhaya yaiye mutombo imweni yacho yaishandiswa ngen'anga nyanga ndidzo dzaiziya maringe ngezvemutombo iyi uye nyanga dzaidetsera vantu kubudikidza ndiyo mutombo iyi.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya imweni yakona yaiye iri miriwo imweniyachona yaiya irimichero yatakajaira kwazvo uye mitombo iyi yaibaashanda kuhina hosha dzakasiyanasiyana.

Ngeumweni mukuwo tikatarisa tinoona kuti mbiti dzekaretu dzaitoshandiswa kugadzira mutombo Uye miti idzi dzaiya dzakanaka maningi kubudikidza ngekuti dzaiya dzisingatengeswi kwaiya kungonasira mutombo woto...

Mitombo yekudhaya yaishanda yaampho. Ngendaa yekuti mitombo iyi yaihina hosha dzakasiyana-siyana. Uye yaishandiswa kudetsera vanthu vakasiyana-siyana vanenge vaine hosha.

Unoziya ere iwewe nyamashi kuti mitombo yekaretu imweni yaishandiswa kurapa mazino anorwadza ngekuti vamweni vaitora akana mbiti vototanga kutsenga kuti mazino awawo asarwadza veitoshanda.

Igwinyiso remene-mene mitombo inosiyana mukati mwendaramo dzevantu, ngekuti tikaningira tinoona kuti mitombo imweni inosisa kuhina hosha asi mitombo yekudhaya, yaibashanda kakurutu mundaramo dzevantu.

Igwinyiso remene-mene tinoziya teshe kuti mitombo yekudhaya yaibaahina zvemene-mene, uye imweni yachona mitombo yaiya zumbani iro raihina gotsorwa nebesha.

Igwinyiso remene-mene, nyamushi unowu tikaningira tinoona kuti mitombo yaayo, yasiyana neyekudhaya, ngekuti kudhaya vantu vaitosima kana miti, voishandisa semitombo iyo inenge iri paberere pemizi yavo.

Igwinyiso mitombo yekudhaya yaitova miriyo yatinoryisa sadza nanyamashi tikaringira tinoona mitombo yakaita seguku iyo yaiwedzera ngazi ndiyo imwe yaishandiswa.

Nyamashi ndaenda kukanyi kwangu ndichosvika ndaiya nezino raipanda. Ndichiosvika ndichitsengeswa umweni mbiti kuti zino rangu rinyarare zvinoizvozvi ratonane.

Tikaringira nyamashi tinoone kuti mitombo yekaretu vantu vakazopedzisira vooisime paberere kuitira kuti vaone kuhina hosha mukuwo uripo vasina kuhamba mimango mikurutu.

Ndoendaa yekuti vantu vazhinji vanoenda kumakanyi kwavo, Ndikwo kwavanouya nemitombo yakasiyana-siyana ,iyo yepasichigare, inoshandiswa kuhina hosha dzakasiyana-siyana, asi vazhiinji vakhona vanoiona pasina muthuso wavadusa.

Igwinyiso remene-mene, tinoona kuti mitombo mizhinji ,yatinoona muntaraunda yadzatinogara ngeyekudhaya. Mitombo iyi inosisa kushanda kuhina hosha dzakasiyana-siyana, uye yakanaka yaampho.

Ngendaa yekuti mitombo chiro chakabanaka maningi tinoningire toone kuti mitombo yakudhaya yaiya mitombo yakanaka iyo yaihina hosha dzakasiyana siyana mukati mendaramo yevanthu.

Mitombo yekudhaya mizhinji yakona taiwona kudzi n'anga. N'anga ndidzo dzaiya dziyitsvake mitombo iye mukati memakwenzi dzonasira dzozotengesera vantu vanehosha

Maizviziva here nyamashi unoyu kuti mitombo yekudhaya imweni yacho yaitsvakwa nen'anga mukati memakwenzi yatsvaka n'anga yona yoyo yaipedzapo yopa vantu kuti vahimwe mitombo.

Mwaiziya ere kuti mukati mwrndaramo yedu mutombo inosiyana siyana kune mitombo inoshandiswa kuhina hosha dzakasiyana siyana kunyanya nyanya mutombo yekaretu imweni yaaita kuti ropa remuntu rihambe zvakanaka.

Nyamashe mitombo iriyo inohhina hosha kakurutu. Tikaningira mitombo yekaretu yayihhinahhe hosha. Asi, vantu vayiziya ngezvayo ndivona vavo vayidetsera.

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya imweni yacho yaiya irimbuti, imweni yacho yaiya iri michero iyo yatinorya zuwa ngezuwa asi yaihina hosha dzakasiyana siyana mundaramo dzedu.

Zvemene mene mitombo yekudhaya yaibashanda yaambo. Tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo yekudhaya yaihina hosha dzakasiyana siyana uye yaiya yakanaka kuti vantu vaishandisa pasina mutuso wevadusa.

Ngaumwe mukuwo tinoona kuti mitombo yekudhaya yaishanda yambo ponapo pakunyaradza marwadzo asi yainetsa kuwana ngekuti wayitoyi hambira mumango mukurutu.

Maizviziya here kuti mitombo inosiyana-siyana mukati mwendaramo dzevantu. Nekuti tikaningira kune mitombo inoshanda yemushango iyo yaishandiswa kuhina ropa risingahambi zvakanaka mumwiiri mwemuntu.

Zvakadini kunaka kuona kuti mbiti dzakasimwa nemwarure dzinobashanda neyambo kuhina hosha uye mbiti dzimweni dzakabanaka dzino Hina hosha pona apapo apapo.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya imweni yakhona yaiya ari maruwa imweni yachona yaiya iri guku kana vanagedhlani yaishandiswa kuhina zvakasiyana-siyana mandaramo.

Makambozvizwa ere kuti mwukati mwendaramo yedu vantu vazhinji vaishandisa mitombo yekudhaya. Mitombo iyi haihina hosha dzakasiyana siyana kuti vantu vadetsereke mwundaramwo yavo.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka yaampho uye mitombo iyi mizhinju yakhona yaiya yakasiyana neyanyamashi. Mitombo yanyamashi tinoenda kuzvibhedhleya koitsvaka apa yekudhaya taienda mumagwasha koitsvaka.

Zvakadini kunaka uriwe unoshandisa mitombo yekudhaya. Mitombo imweni yekudhaya yaisanganisira guku, muchukuwawa nezumbani iro raishandiswa kunyaradza besha.

Taizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu vantu vaishandisa mitombo yekaretu. Mitombo iyi yaisanganisira mbiti yataiona mumakwasha iyo yaidetsera kuti muntu akone kuhinwa.

Ngeumweni mukuwo tinoringira kuti mukati mwentaraunda dzatinogara vantu vekudhaya vachiri kushandisa mitombo yakona yavaishandisa kudhaya iyo mitombo yaibva pambiti.

Tikaningira nyamashi mukati memataundi tinoona kuti mune vantu anohamba vaitengesera vantu mitombo yakasiyana-siyana. Asi mitombo iyi ngeye karetu inosisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka maningi. Ngekuti imweni mitombi yataiona ndiyo yaitoryiswa ndiyo sadza iri mirivo. Mitombo tikaningira mitombo yakaita seguku, yaiwedzera ngazi mumwiri memuntu.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mendaramo yedu mutombo yekudhaya inobayiri mutombo yakanaka nekuti vanhu vazhinji vaiwana pasina mututso wavanenge vadutsa votoushandisa mutombo wakona kuhina hosha.

Igwinyiso remene-mene, tinobaziya teshe kuti mitombo mizhinji yekaretu yaioneka mumagwasha. Izvi zvaibadetsera yaambo ngekuti vantu vaihinwa kubva kumitombo iyi.

Teshe tinoziya kuti mitombo yekudhaya yai sanganisira midzi dzataiona pa mbiti dzaka siyana siyana kana dehani iro raishandiswa kuhina vantu vanenge vane mavanga kana mapundu.

Maizviziva here kuti mitombo yekudhaya mizhinji yakona yaishandiswa ngen'anga, n'anga ndidzo dzaiemda kotsvake mitombo iyi dzouya dzopa vantu kuti vahinwe hosha.

Ngeumweni mukuwo, tinosisa kunge teidetserwa kubudikidza ngemitombo yekudhaya. Mitombo yekudhaya, yaiya yakanaka maningi, ngekuti yaiita kuti tihinwe hosha apo patingabatwa tiine hosha.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vantu vazhinji vanosisa kushandisa mutombo yakasiyana siyana uye mitombo iyi inosisa kuhina hosha dzakasiyana siyana kuti dzitibetsere pona patinoda kubetserwa .

Mitombo yekudhaya yaishanda kakurutu ngekuti vantu taito hambe mimango mikuru teiende kotsvake mitombo iyi mumakwenzi asi nyamashi uno vantu avachanyanyi kuushandisa.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti mitombo yekudhaya imweni yacho yaiya muriwo yaishandiswa kutobika ngesadza. Tikaningira teiona guku totoziya kuti raiwedzera ngazi mumutumbi wemuntu.

Mitombo yekudhaya yaiya yakabanaka kakurutu ngekuti mitombo iyi vantu vazhinji vaiiona pasina mutuso wavanenge vadusa kungoenda munashango wototsvaka mutombo waunozwa kuda.

Maizviziya here kuti nyamashi unowu kuti mitombo yekudya achiri kushanda tikapinda mukati mwemataundi tinoona vantu vanohamba veyitengesa mitombo yakasiyana siyana mukati mendaramo yavo.

Tikaningira kudhaya kwemene vantu vaibashandisa mitombo iyo yavaitsvaka mumagwasha. Imweni yacho inenge iri mbiti yakatojairika kwazvo kuti inasire mitombo inohina hosha dzakasiyana-siyana.

Kune mitombo yaiya ichi bikiswa sadza se muriwo yakaita se guku yaitova irizve mutombo nekuti gukura yai shandiswa nge vantu ve karetu ku nasira ngazi.

Nge umweni mukuwo tino ningira to ona kuti mitombo mizhinji yatino ona mukati mwe ndaramo yedu ino sisa kunge iri yeku dhaya ngekuti yaiya isinga nesi kuwana mbiti woto kume mashakani woto nasira mutombo.

Mitombo yekaretu yaishanda yamho kuhina hosha dzakasiyanasiyana mukati mwendaramo dzevantu tikaringira kunanagehlani yaihina hosha dzezvironda.

Makambozvizwa here kuti nyamashi unowu vantu vazhinji vachiri kushandisa mitombo mitombo yekudhaya yaibaa hina hosha kakurutu ponapo pataida kuti tibetsereke yaibaa hina kwemene.

Ngemweni mikuwo teshe tikaringira kuti mitombo yaishanda kudhaya, neyaakushanda nyamashi zvakasiyana. Ngekuti yekudhaya vantu vaipinda mumagwasha kootsvake mitombo, vopedza vouya nayo.